nag yal na nu yàlla dolli ndox mu sell ngeen muurloo ko

voilà maa ngi woon dèjà <hesitation> bu ñu bu ñu choisir variétés yi nga xamante ne ay variétés précoces la des choix du terrain def rotation culturale léegi beneen aspect bi si topp mooy ñu préparer terrain bi terrain bi dafay am solo maanaam balaa ñu fay def dara ñu koy nettoyé

netoyyé ba mu set boo boo nettoyé nga def sa sa nga daal di def sa sa labour loolu dafa am solo dañ koy waajal voilà ba mu set

waaw

te ñebe dafa bëgg li ñu naan sol meuble sol meuble mooy boo ko déggee mooy suuf si nga xam ne dafa nooy

maanaam semis bi waaw léegi maanaam pour <hesitation> comme culture pluviale la ñu wax fii ñu <hesitation> Louga maanaam <hesitation> pour nga pour nga ji fi ñebe

il faut mu taw quinze milimètres

loolu mooy minima bi waaw

voilà amoon nañ trente neuf mili

dañu bi nga nee taw na bi ñu nee taw na cent milimètres waaw bien que nag cent milimètres xaw na bëri waaw

mooy taw na cent litres par mètre carré cent litres par mètre carré

maanaam da ngay fekk mu daa di voilà

dëgg la dëgg

dëgg la

effective

ji ñebe

voilà

<hesitation> waaw <hesitation> jërëjëf <hesitation> li ci tegu mooy <hesitation> mooy nga def entretien li ñuy tuddee entretien culturale waaw parce que ji nga ba pare <hesitation> maanaam léegi

waaw peut être

semence certifiée <hesitation> boo xoolee faculté germinative bi c' est quatre vingt dix neuf <hesitation> et poussière

maanaam neuf yëpp daanaka day sax waaw léegi nag maanaam <hesitation> bu saxee <hesitation> dañ war nañu def lu ñuy tuddee <hesitation> désherbage désherbage mooy nga bay nga dindi ñax mi

waaw dafay am solo

ñu tegaloon ñu benn pot wu caakiri bu ndaw rek waaw man <hesitation> ma ma wala par exemple ma jël exemple ci benn séeréer <laughs> xaaral ma jël exemple si benn waaw léegi léegi man ma séeréer bi comme séeréer dafa mën a lekk wa <hesitation> wala wala gën maa gën maa foqale daa di jël ñaari kudd comprendre nga jël ñaari kudd di lekk man ma yor sama benn kudd waaw

<hesitation> de bu ñëwee dafay concurrencé <hesitation> li nga xamante ne <hesitation> ñebe gi wala gerte gi

voilà ñebe <laughs> gi la ñu soxla <laughs>

allo asalaamaaleykum <hesitation> sëñ bi na nga def ana waa kër gi maa ngi tudd Mor Ndiaye maa ngi dëgg Diadji Ndiaye Diadji Ndiaye waaw waaw léegi nag man damaa jëndi woon ci hectares yu gerte yi waaye damaa dem rek ñu ne ma hectares yi jeex na

waaw loolu la ñu wax man 696 waaw 76 696 82 89 kooku mooy sama numéro Mbéjéen maa ngi

waaw daaw it daaw it woowoon joxoon nañ ma seen numéro ba ma woo leen waaye aw ma woon

dama ne daaw daaw aw ma woon waaw ren jii tam dem naa bindu woon naa dem mais dem ñu ne ma gerte gi jeex na ah man kay xanaa man daal damaa jaaxle rek

ah xëy na yéex damaa yéex a jug waaye bu ma ko fekkee tee damay ñëwba si ù bu soobee yàlla yal na ñu yàlla fekkeelooti rek damay ñëw ba ci Amady Ba bu soobee yàlla ci yow waaw waaw yàlla na nu ko

waaw waaw baax na

waaw

dañuy war di teel a jóg effectivement parce que <hesitation> lu lu tax mu am solo mooy ñun dafa am benn période bi nga xamante ne moom la ñuy jot demande de

<hesitation> dafa am benn période bi nga xam ne moom la ñu koy jot am benn période bi nga xamante ne moom la ñuy arrêté di jël <hesitation> demande gros p^roducteurs yooyu noonu

<hesitation> te ñun ñi nga xamante ñu nga xam ñun ñi nga xamante ne ñoo koy envoyé <hesitation> dafay xaw a posé problème

voilà loolu la

allo salaamaaleykum xaaral ma wàññi rajo bi waaw fay naa leen sëñ bi nu ngeen def ak coono <hesitation> man maa ngi tudd <hesitation> Baba Diallo maa ngi lay woowee Waalo

waaw sama xel mi ngi si ñebe waaye man nag <hesitation> ceeb laa gën laa gën a waaw waa ñun moom béy ay béykatu ceeb la ñu <hesitation> numéro bi sincèrement ma bañ ko joxe waaw dama bëgg a dëgg la

waa xam naa après ma jox la ko ci suuf rek <laughs>

waaw ñun <hesitation> maa ngi da ma taal sama rajo <hesitation> dégg agent DRDR bi wax dëgg yàlla muy wax lu am solo comme ñun dañuy yëngu si wàllu jiw

si dugub ji noonun la valable ci ceeb bi man ndax man dama jàpp ni soo amee jiw bu baax soo riche riche a riche a riche a lee sa semis rek jàppal ni

sa sa liggéeyu tool te semence certifiée dafa am solo ndax xam nga <hesitation> li mu wuteeg yeneen semences yi boo jiwee semence bi <hesitation> semence bi ngeen di wax écrémé surtout yéen ñi nekk parfois sax am ñu koy def si * <hesitation> * da ngay gis gàncax gi dana rafet dana développé peut être mais dana ful mais rendement bi nga war a am doo ko am kon loolu moo tax semence certifiée dafa doon loo xamante ni lu am solo la béykat bi du yu dana gis semence bi mu yomb lool wala mu jiw tàyyi ne ah xaaral ma jël si denc am la ma ji la ma ji la ma jiyaat <hesitation> la ma jiw ren sama tool fekk loolu nekkul la nga xam ne mooy lu baax nekkul la nga xam ne aussi moo koy jëriñ dana sonn ñëw tool bi rafet mais su góobee rendement bi du du ñëw comme comme coomme ni mu comme ni mu ko bëggee
dëgg la
te gis nañ ne loolu si biir loolu sax laay dugalee benn aspect boo xam ne tey <hesitation> gouvernement du Sénégal ñu ngi siy liggéey maanaam fexeel ba di invité ci béykat yi énuy utiliser les semences certifiées
effectivement <hesitation> <hesitation>
que ça soit dans le nord comme dans le centre
dëgg la dëgg la
vraiment ñun fii bon réussir :fa nañu pari boobu te gis naa aussi <hesitation> waa jii nga xam ñoo nekk si joor gi maanaam ñi nga xam ñooy béy gerte gi ak <hesitation> énebe jeeg yooyu béy *

effectivement effectivement
comme si wàllu semence ngeen di wax moo tax ma *** <hesitation> loolu ñuy wax si semence certifiée si yéen ñi nekk si mbéyum tool mi sxi mun si boolewaat ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci <hesitation>
mbéyum ceeb gi

xam-xam la fi wax xam-xam la fi wax <hesitation> <hesitation>
am na solo bu baax c' est ça oui ok jë jërëjëf <laughs> jërëjëf

waaw man moom ceeb moom dama koo sopp moom li ma doon neex nag mooy waa Louga commencé di béy ceeb <laughs> waaw loolu nag

am suul <laughs>

salaamaaleykum alors na ngeen def

Amndy Mbengue Daara Ndiakhoul Daara Ndiakhoul waaw yal na yal na yàlla dolli ziar waaw 77 251 20 54 waaw maanaam comme ñooñu doon wax ci affaire jiw yi xanaa ñëwu ñu COPACEL wala feneen waaw dama ne ku wax affaire jiw ku ci am loo xamante ne rek jaaxal na la xanaa ñëwoo COPACEL waaw

waaw parce que COPACEL a ngi fi Fapal a ngi fi ñoom Youssou Diallo ak Bada Mbengue ñoom ñëpp ak Mbaye Mbengue foo si dem daal fii mu ne boo jekkoo ñëwal nga waxtaan ak ñoom jaar ci lépp lu ñuy jot ci DRDR bi la jaar ñoom Demba Tall xam na at mee mu ñëw sama tool

kon nag ñoo ngi leen di gërëm di leen sant te xam ne lu ngeen <hesitation> li ngeen jox waa <hesitation> COPACEL wala waa Fapal rek xam nga ñoom bala ñoo joxe sukkandiku di ko jox nit ñi te si yéen lay jaar ba njëkk doog doog a agg si kon nag képp koo xam ne bëgg nga jiw bu baax daal boo boo jokkoo ak waa COPACEL yaakaar naa boo teelee jóg da nga am ñebe jooju ñu wax am na ñoo xam ne béy nañ fi ñebe fii nii ba pare ak seen gerte waawaaw man mii li ma am si ñebe béy naa ko ba pare ji naa ko béy naa ko ba pare kon nag deful lu sant ak gërëm rek di ñaan yàlla defal ñu jàmm waaw ñu ngi leen <sniffs> Demba Talla ñëpp xam naa leen

semence moom ku koy wax fii ci Louga te waxoo Demba Tall <hesitation> en fait <hesitation> c' est c' est maanaam <hesitation> quelqu' un bi nga xamante ne ci ci processus su semence yi

waaw <hesitation> lu ma bëggoon a <hesitation> tàggatoo mooy peut être <hesitation> nuyuwaat <hesitation> suñu waa service <hesitation> gërëmaat suma sama sama ñaari chefs de services yi nga xamante ne ñoo ma bàyyi

waa mais maa ngi leen di remercier maanaam pour <hesitation> confiance boobu nga xamante ne am nañ ko ci man <hesitation> waaw maa ngi bëgg a miin tuuti <laughs> waaw <laughs> maa ngi bëgg a miin tuuti alors donc donc <hesitation> conseils wi mooy que ni c' vrai que ni taw na ba pare mais am na ñoo xam ne actuellement nii ba tey <breath> ñu ngi laaj ndax ñu ngi ci période boo xam ne war nañu toll ci mën a ji wala waaw ba tey mën nañu mën nañu mën nañu ji mais pour ñu jiwaat

ñu bàyyi ba mu tawaat ba mu tooy <hesitation> il faut que mu am <hesitation> minimum quinze milimètres waaw pour ñebe gi mun na ñu jiwaat ñebe pour <hesitation> pour gerte gi il foog ñu bàyyi mu taw vingt milimètres

waaw donc bu ñu amee par exemple suba bu tawoon vingt cinq milimètres <hesitation> daanaka kon dinañ mën dem ji wi ñaar yëpp

ah maa ngi <hesitation> <laughs>

maa ngi maa ngi kontaan encore une fois ñëw teewaat ci émission bi di la di la di la sant di la gërëm <hesitation> ak <hesitation> yaatal gi nga ma yaatal ba ñu mën a def émission gii <hesitation> en toute <hesitation> gaieté xam nga di kontaan <hesitation> en fait encore une fois ci suñu waa service di kontaan si sama chef de service di kontaan si waa DRDR waa SDDR <hesitation> di di di gërëm encore une fois béykat yi nga xamante ne ñoo woote ci émission bi <hesitation> di di rafetlu suñu collaboration ak ñoom di rafetlu encore <hesitation> une fois tamit suñu <hesitation> collaboration ak ñi nga xamante ne ñooy oppérateurs agréé yi

<hesitation> pour mun a <hesitation> jox béykat yi <hesitation> jiw bi nga xamante ne moom la ñu tuddee jiw bu sell <breath> waaw